Kufunda kwakanaka naa! muchiri kuzviziya ere tichiri zvana zvidodori teienda koofunda asi pamweni pakhona taiswera teiemba rure-rure?. Muchiri kuzviziya ere takaita denderedzwa takagara.

Munoiziya ere imwimwi yaizi rure rure kare? Ana adoko aienda pashi pemumbuti naticha wawo oroemba eidakadzwa nesuwo kudhaya taitozviitawo teifunda, ndiwo mafundiro etaiita kareko awawo.

Madhodhamwi muchirikuziya ere kare teiite rure-rure teibaatamba tichiri kuchikora chepuraimari. Taifunda zvaibaanakidzana asi izvozvizvi zvabapera hakuchina mitambo iyona.

KUCHIKORA KUNOBADAKADZA AMUNAA, HONAI ANA AYA AKABAATI FARARIRA NGECHIKORA CHESHE KUDAI. PANGUWA IYONAYO INENGE IRI NGUWA Yerusesa, AMBONZWI ENDAI MOORYA ZVAMAHAMBA NAZVO, HAA ZVINOARAIDZA IZVI.

Pekugara peana echikora ndoochimweni chiro chakapinde kukosha kuchikora chepasi ichi. Hwana hunoda pekugarira, haiwa kuti endai kuchikora kwemunohuswedza hwakamuruka. Ahuzodi kuendeyo, ndoopemunoona hoosvika munjira hweikotoke kanyi.

Amunaa mwaizviziya ere kuti kupuraimari kwaane ñemitambo yakasiyana siyana. Kunobaa dakadza. Ukaendeyo paanenge vechiita zviro zvavo ere audi kubvepona ngendaa yekuti unenge wonakirwawo wotsumbawo kuti dei ndiriwo chana chitoko toko ndeinakirwawo zvehunoita

HENDIRIKURAMDA NDEITI ENDAIWO KUCHIKORA MWOOFUNDA. PANDANGA NDISATI NDAAKUKONAWO KUERENGA NDISINGAZII NEPAKANYORWA KUTI A.NDAKAVHUNZA UMWENI KUTI PAKAZWI CHIINYI APAPA, ZVIKAZI ZVIRIPOZVO IZVOZVO NDIZVO IZVOZVO.

KUDHAYAKO TICHAFUNDA KUPRIMARY MATICHA EDU AITOTIBUYIRAWO ZVEKUITA TECHIITA. PAMWENI PACHO WAITOZI ENDA WOUNZIRA TICHA GROSARI WOTOUYA NARO RIRI MUDISHI WOTOTWARA WEITOENDA KUNOMUPA. ZVAIBADAKADZA NA.

MWAIZVIZIYA ERE KUTI HWANA KUSWERA NAHWO KUNONAKIDZA HUNENGE HWEIUYA PAURI HWEIKUBVUNZA MAANSWER ,WEIHURONZERA KTI ICHI CHINONZI CHAKATI, ICHI CHINONZI CHAKATI PAMWENI PACHO KANOBAAUYA KEITOKUSHEKERERA IWEWE WOTOSHEKERERAWO WEITOHUFARIRA KUDAI.

Amunaa, pandakatanga kuenda kuphuraimari, zvakandirwadza musi. Ndaifunga kuti ndichaafunda nataita angu namukoma ngendaa yekuti ndivo vanthu vendainga ndajaera kukura navo ku mphatso. Nyamba kwaakuzwi enda mukilasi mwako iwewe, woofundiremwo umwomwo. Zvakanditorera nguwa kuti ndizozvizwisise. Asi ngekuchikurawo manji, wochitoona kuti takawanda muno.

Zvikora zvepashi zvinofundwa ngevana vadodori ,zvinodawo mabhuku ekuti vana ivavo vaerenge, Hino mukakorera kuzvitengera mabhuku, vana vanozoerenga chiini.

Muna Kuamba gore rapera ndakati regai ndimboenda kuchikora kunofundisira mukadzi wangu. Pandakasvikeyo, ndakakaruka ndeiona munofundira ana kwacho. Mwanga musina nesimendi zvatajaera kuthaundi izvo. Asi ana anobvepo anotopasa. Patoona dhokodheya wakabva pachikora pona apapo.

Ana eikura musandoati aswere pamhatso, ngavaendewo kuzvikora, kunotambwawo mitambo yakasiyana siyana. Imweni yacho ibhora rekukhaba nebhora remaoko, unobakura akachangamuka mwana.

Rona rineri gore amunaa, chimwana changu chisikana muna Kuamba ndakachiti ngachichienda kuchikora. Chaakukona kuhamba kudai, ino chachingwara kupinde inini namai acho.

Kufunda kwakanaka na! Tekinoroji yaakuti nehwana hwekupuraimari hwaakufunda maKombiyuta kudai. Kudhayako kwainga kusina, waibaatoenda kushamwari kana kuti peunosvika ku Sekondari. Hino zviro zvizvi zvabaati njaa, ndookuti nyika yedu zve uku. Urikuzviona ere?

UKAONA URIBABA PAMUZI ZVIYA ZVIYA, UNOSISE KUWAKA MUZI WAKAHLAMBURUKA.WAPEDZA WOTSAWO PATO INOITA KUTI MOVA DZIZOFAMBA KUUYA KUMHATSO KWAKO. WANYAFA AUNESEKI NGENDAA YEKUTI PANOSVIKIKA.

Mwakaitawani, mwakaitawani kweshe kwamungadayi muri? Ndinoda kumuzivisa kuti hayi, endai mwotaurira anthani, ana enyu kuti musagara kumhatso, endai mwofunda neamweni, kuzvikorayo .Zvakabaanaka, mwozoita upenyu hwakahlamburuka mangwani.

KUFUNDA KWAKANAKA MANI HUANA HUDOKO HUNOBAUYA KUNHATSO HWAANE KUMWE KUZIYA KWATANGA TISINGAMBOZII HWOTOBATAURA KUTI BABA IMWIMWI ITAI KUDAI NDOKUTIZVAKATI NEZVAKATI ZVIITE ZVAKANAKA

Maizviziva here kuti hai zvikora zvekumakanyi zvakabahlamburuka, ana anotoenda iyoyo eindofunda mozopedzisira mana dhogodheya muganga menyu, mayizviziya here izvozvo?

ININI HEMUNONDIONA PANO HAI, NDINOBADA KUGADZIRAWO CHIKORA CHANGU NDEGA ININI, CHINOBAAZI ININI.NDOTSVAKAWO ANA ANGU NEMATICHA ANGU ANOFUNDISAPO VANA VEIENDERERA KUMBERI NEKUFUNDA MUNHARAUNDA KWENDINENGE NDIRI.

Madhodha mwi, rekerai ndimbomuronzera. Kana waite mapeni akawo chikora chako mumuganga mweunogara. Anhu achakutenda ngendaa yekuti ana adoko anonga oofundepo. Zvakabaati mhoryo, zvakabaati ndlaa

Amweni arumbwana panapa anodhanisa. Munozviziya here kuti avaziyi nepati a.Basa ngerekuda kuchaya madzimai veyindohamba kunge vanagudza dungwe asi kuenda kuchikora avadi.

Rekerai ndimubhuire anthu amusikaanthu, kuti ukaendesa mwana wako kuchikora, newewo uchadakara makore anoteera pamberi apo. Ngendaa yekuti peanofundawo neamweni uchaitawo mushando wakanaka. Endeserai ana enyu kuzvikora. Haiwa kugara nawo mumamphatso. Munenge mweimboiteyi navo.

I konai ana awo musi . Akabayema akaningira mudenga kudai. Anenge ari kutambudzika. Ngondo dzavo ameno kuti dziri kufungei. Nemabheki maina anenge anonoka kuchikorana. Zvakabanaka musi.

Munozviya here kuti antu aya vetinoti vafundisi vekumapuraimari nekumasekondari akatinakira munharaunda. Vasimwo zviro zvinobashata naa! Vakakosha vanhu vaya.

Ndakamboti ndati garei garei ndakahamba mundau dzakawanda ndeimboda kuzwisisa kuti ana anomboita ngezvei paanoenda kumasekondari. Ndakazoona kuti hai ana anobaafunda, kukorera hawo asi anofundiswa ngematicha awo.

Mwaizviziya ere imwi kuti ukaendesa mwana wako kuchikora, kunoakawo ushamwari neamweni ana. Zvinozoita kuti asazotambudzika kugara mundaraunda yakazara amweni antu. Haiwa kundogara naye kumhatso, musadaro vabereki imwimwi.

Chimweni chiro chinoita tirambe techisarira sureyo, indaa yekuti atidi kuti ana edu echikadzi vaendewo koofunda neamweni. Anababa neaisa ese aripanaapa, endesai ana enyu koofunda iyo. Haiwa kugara nawo mweiti anooroorwa, ndiyani unoda kuroora munthu usina nechaanoziya..

Kudhayako ndichakura inini, ndanga ndisingadi kugumira munjira nechikora. Ndaidawo kuende koofunda kuchikora chepadera. Ndakaendeyo ndakabaadakarana. Ndakazopetuka ndobhuyira amweni kuti iyo kunofundwa, kwasiyana neuno kwokuti kunofundwa zvishoma.

Ndakura ndodawo kufundawo kuzvikora zvakahlamburuka zvinematicha anofundisa akapfeka mabhachi ekuchena neana acho akabati totoo kuchena. Nyangwe newewo weizviringira haushore, zvinobadakadza.

Kufunda takawanda kunobadakadzana .Zvakasiyana ngekuti unenge wakagara wega wakati zazata muchimbatso chako wega iyo, weierenga wega. Mwakawanda munee mweitisane nharo, mweionesana kuti zvinohamba wani wani . Zvinobaaita zvirinani musi..

IMWI AKHITI TAURAIWO AKURU ENHARAUNDA DZAMUNOSHANDIRA KUTI MAKABATI AKAKOSHA NDOMUNOISWA MABHUKU ,NEMABHUKU MAINA AZVINYANYI KUZONESA KURONGEDZA KUDAIKANA UINE KABATI.

kufunda kwakanaka na ndichiriwo mwana wechikora taipurutana zvaibhuiwa nematicha edu kudai, pandakazozviona kuti zvakakosha ndanga ndakufundisawoinini wacho ana pamweni pacho anomborashika toopota tei vaunganidza tei vabhuira zvakaita hupeyu

Imwi arumbwanemwi regai ndimubhuire kuti hai , potaiwo mweitendedze akadzi enyu aendewo kunze kumboopangwa vanenge vakawanda veitaurirwa zvakanaka zvekuita mumuzi. Pevanopetuka pamunenge muri vanenge vaane ruzivo runoita kuti imba idakadze naa!

Mukaona mwaita chikora munharaunda mwenyu munofanire kudakara, chikora chiro chakanaka chinoita kuti ana enharaunda afunde amweni acho ndiwo vamunozoona vamadhokotera vanozopetuka vechimubhuyira kuti takafunda panapa kudhaya ko asi changa chisati chanaka zvachaita kudai.

Hino pano unowu ndabve kotwasura marenje angu ndeitenderere munharaunda yandinogara ndaona kuti mune ndau dzakabaamhohryokana dzakahlamburuka. Newewo ukaningira, unozwe kudakara kudai.

Imwimwi arumbwanemwi, ndoda kumbomuronzera kuti zvemunoita kupedza nguwa mwakagara pashi musingaendi koofunda naamweni, muchaichema nguwa iyi nguwa yacho yasvika. Ngendaa yekuti kufunda kwakakosha. Kunoita kuti uchangamuke kudai, aupusiriki.

Umweni musi ndakamboende kuhoridheyi, pandakazopetuka muofisi mwendinoshandira, bukuta ranga radzaremo hai, ehee, chituru chandinogarira inga yaita ingateyi inogarwa ngekamwana kanotambire mumadota, yowee, yanga yakadzare mabukuta, mabhuku aticharonzi hedu, atichareketi, anga akadzare mabukuta ega ega.

Inini ndinodakarire chikorana! Mwana wese munharaunda kana echienda kuchikora mwoyo wangu unobaachena kuti bhaa. Ndikaona mwana usikaendi kuchikora aripazera rinosisa kuti aende kuchikora, ndinorwadziwana.

Imwe arumbwana akagara apo ayo . Mapeni akawanda mukwama mwenyu uyo, Ndinoda kuti tizoaka chikora munharauranda yatinogara ino. Amuoni ere kuti ana edu anoenda kure kure maningi. Isusu arume tiae ndebvu takagara, tisina chatinoita .Ngatiakire ana edu zvikora na.

NDIKATI KUREI KUPINDE ZVENDIRI AMUNAA, NDINOBAADA KUTSVAKA MAPENI, NDOMBOAKAWO CHIKORA. CHIKORA CHINENGE CHEIZWI ININI MUSEREFU. NDOCHISIMA MARUWA, CHINENGE CHAKAHLAMBURUKA. ANA EMUNHARAUNDA ESHE ANENGE EIUYA KUFUNDEPO.

Kudhayako ndaidakarire kufunda. Hino pandakapedza chikora chepashi ndakati ndinodawo kuenda pane chepadera chachona, mai vochooti chiteera patoro kusvika waguma pane chikwangwari, woendepo, wotsvaka ndau.

Mwana echingopedza chikora chepashi, ngaaende chikora chepadera oofunda. Haiwa kuti iwewe chienda ooushe mombe, hazvizomupiwo ramangwana rakajekana. Endesai ana anyu kuzvikora akiti, kwete kugara nawo mumwamizi umwu.

Munakuwamba gore rinori, ndakati rekerai ndimboendawo pabhodhingi ndimbozwawo kuti panodii. Ndasvikeyo hayi, ndakapiwe pekuatira pekuti umweni unorara pashi, umweni unorara padenga. Zvakabarongeka, asi ye, kana ukaita munyama wekusangana nemunyama neunoitirepo, unorwadziwa musi.

Kudhayako ndichiriwo jaha rayitemwa nyora dzinobuda ngazi, ndaitambawo bhora neamweni majaha. Mumweni musi ndakazombotambawo nechimweni chikwata takachizvina naa.

Kudhayako kwenyika yechindau unono kwaitambwa zvakasiyana siyana zvinosanganisira muchongoyo , anoiziya ere muchongoyo imimi anhu anobatamba , eipururudza eite chigiyo Ngoma yeirira, mazuwanaya vakupfeke zvakabati moryo kare kwaipfekwa zvichakati asi zvainakidza.

Akhiti woye, ndombi dzemuganga nevaisa varimuno, akayi mizi inge yakahlamburuka. Usangogara pamuzi panoitangatei pamadumbatare, kuita ingateyi uri muntu wekare, iwewe wave munthu wechimanje -manje.

Amunaa kuendesa ana kuchikoro kwakati mhorwo, unozviziya ere kuti mwana akaenda kuchikoro unosangana neamweni akawanda maningi. Vanochirodzerana zvevanoda kuzoita muupenyu, hino ukagara naye kumhatso unozviziirepi mwana wakowo?

Kufunda kwakanaka musi! Pandakaende kuSekondari, ndakafunda zvakawanda maningi. Amweni ana ayibva kumizi yakabudirira kudai; yakabaahlamburuka; yakati hwe. Kwedu kwaiya kwakafonyonya-fonyonya, asi zvakahamba ndakatozo pasawo ngendaa yekuti taichierenga nawo awawo aibva kwakati mhorwo.

Zvikora zvesekondari zvemutaundi akithi vamweni vanhu variyo vanobaashanda. Ungaendayo zvinenge zvine antu akawandisa. Ana acho haumboapedzi unokaura ngekuramba weingopiwa basa, ngekumaka.

MUNDARAMO MEDU FUNDO YAKAKOSHA MUSI. ANA AMUNOONAA ARIKUBAA FUNDISWA GWINYISO REMENE. ARIKUBAA YAYEYA AKAGARA PASI PEMUMVURI. ZVINODAKADZA IZVO.

Munyika mwedu zvikora zvakawanda naa ! Munoziya here kut dzimweni ndau mukandayo aumbifungi kut kune chikora ,asi chinenge chitoriyo ana eitoenda eitofunda kweitozobva neanoenda kumayunivhesiti kubva kumasekondari ona awawo ekumakanyi mwaizviziya ere izvozvo.

Kana wafunda unopuwa mwako wega mwekuti ugare weyiita basa makatosiyana nemembombera ndakazviyemurana pandakaenda koona maigara mukuru wechikoro chandaifunda kudhaya.

Kudhayako ndaibachemanaa , ndinoona andanhi eienda kuchikoro inini ndeisara kubanze , asi Mwari wakanaka , wakazondiitawo ndiendewo kuchikora maina nanyamashi unou ndinobazvibonga pandakatanga kutsika mukumbo wangu kuchikora iii ndakapururudza .

Pandaikura ndaiti ndinode kuzoite muntu anofundisa amweni. Nyamashi unowu ndaakuona kuti basa racho rinotambudzana. Unenge weindoswera uchireketa weitukana neana evantu asingazwi futi.

PENDICHAAKA MUZI WANGU NDICHAGADZIRE PATO . PATO IRI NDORISIME MITI YAKAWANDA KUTI PATO RISATORWA NGEMVURA. MUZI WACHO UNENGE WAKAHLAMBURUKA PATO RACHO HARITORWI NEMVURA ZVINOITA KUTI UGAREWO ZVAKANAKA KUDAI.

Eh akiti nana hondo yakabaashata, mwaizviziya ere? Inobaasiya madhuri anopwanyika magirazi akati mwarara ngemapara anenge eipinda eifura. Matebhura anopwanyika, antu anoida havo asi ini andiidi.

Mwaizviziya ere kuti mwana wako ukamufundisa unoendawo kofunda fundo yepadera. Fundo iyona ndiyo inozoita kuti paanopetuka, mundau menyu munobudirira ngendaa yekuti unenge otifundisawo zvaakafundiswa kona iyoyo.

Madhodha nendombi dzemuganga, ndinoda kuti muendese ana enyu kuchikora. Hayiwa kugara navo pamhatso. Mukagara navo pamhatso, hazvizodakadzi vamweni vana vavakubva kumaYunivhesiti, wako akangoti tondondo mumaraini. Zvinodini izvozvo?

Inini ndakazviemera hangu, ndinobaadawo kuti mwana wangu aende kofunda zvifundo zvepadera opetuka kubve iyoyo, unenge aane nqondo dzakapinza kupinda vamweni veshe, unenge okonahe kutidetsera nezvetinoda munharaunda kuti tionewo kubudirira.

Ndombi nemadhodha aripano ,ndode kumuronzere kuti endai mwofunda .Kana mukafunda muchaenderere mberi nemhatso dzemunogara dzakasiyana nedzemunogara muri kumakanyi unodzinenge dzakuite ungatei madumbatare ngendaa yekuti munee mwogara mumhatso dzepadenga.

Akhiti woye bhuuirai ndumure dzenyu kut kuenda kuchikora akusi kootamba, vamweni vanobaanyasa kugwinyisira vapedza voenda kuyunivhesiti vasvika kona iyoyo vofunda vozopetuka vane mabasa akahlamburuka munharaunda.

Zvihlayo zvemunoona apo zvakambaati mhoryo. Zvakaisirwa kuti antu agare. Pamweni pachona anenge eifunda chifundo chakabaakosha kwemene. Antu azhinji anokwana akawanda maningi veichifunda zvichidarokwo veitopasa zvechichindoenda zvakadaro

Izvozvi unouwu makurwadzi musi. Ndai muronzera ndaikubhuirai kuti hai endesai wo vana venyu kuchikora wangu akaendayo akuziva nemichini yandisina kumboona inini chinguri ndakabarwa wakuziya nemashandiro azvinoita wako akangogara kuti sasata kumhatso iyo .

Mwakambohamba ere neusiku mupato rinenge rakaiswa zvikwangwari. Unenge usingaoni kuti uri kuenda kuri uno. chizondoonawo ngezvimagetsi zvinenge zvakangoti ooh, asi pato racho rinenge reinesa kuona. Ndoo zvandakamboita umweni musi ndasvipirwa ndanga ndeidhiraivha rakandinesa kusvika kumhatso kwachona.

Kudai mwaiziya kukosha kwakaite chikora afane imwi musaimbopedza nguva yenyu mweyiita zvisina nemushando nematuro ese. Munozviziya ere kuti kana mukafunda imwimwi muchaende kure kwemuchandoite madhokodheya? Pemuchapekuta munharaunda yenyu munenge mwaazvikokotseya munozviziya ere izvozvo?

Mwana wangu rekera ndikubhuyire. Kana ukafunda ukada chikora, uchaenda nedzimweni ndau dzewasaifana kusvikapi kana usikazi kufunda. Asi ngekuti wakafunda, uchadzigara kuma Yunivhesiti iyo. Kunofundwa ngeanhu akafunda ega ega.

Kudharako ndakazo-o fundawo pachikora chepadera ndeibva kumamuzi. Tairya takasangana ndombi, madhodha, majaha na anamai akuru. Hino ndaidhana naa, vairamba vakandiringira ndeirya. Mazuva ekutanga ndairya chisadza chidodori asi pendakatozoona ndakusara soro rega ndairye tsima yesadza.

Inini ndinobadawo kuaka muzi wangu unge wakahlamburuka, muzi wakanaka unonakidza ngekubvepo wanyaenda kwawaenda unokasira kupetuka ngendaa yekuti unenge wakaaka muzi wako zvakanaka, aiwa kugadzira zvimadumbatare.

Zvamunobereka ana enyu echisikana abhuireyi kuti kufunda kwakanaka, kana wakafunda unoonawo murumbwana urinani kudai. Unenge weipfekawo mabhachi ewiyiti, weindoitawo zvinoita anasikana eamweniwo emadzinza vekumweni. Zvakabaati mhorhyo kuti ugare wakadini, wakafundawo.

MUSANDOTI ANA ENYU AKAPEDZA CHIKORA CHEKUTANGA ICHI MOTOTI ZVAKWANA. VASIYEI VAENDERERE MBERI VARAMBE VECHIFUNDA MANGWANA ZVICHAMUBATSIRA IMWIMWI NEMHURI YENYU MANGWANA ZVICHAMUBATSIRA IMWIMWI NEMHURI YENYU.MWAVA NEMADHOKODHEYA.